Gano amatooke gali abiri. Matooke manene, matooke mawanvu, era nga gali mulangi ya kiragala gonagona nga bwe gali amatooke abiri

Omusaadha owe gaali ataireku enhanha mu buveera obweru era nga omusaadha ali kutambula wa tunda

Nh'emwaanhi nhenvu era dhili, enhenvu dhili mu laangi ya kasaayi. Edhindhi edhili kwengerera dhili mu laangi ya kyenvu. Edhindhi edhikaali dhili mu laangi ya kiragala.

Kino ekibira kya miti. Emiti giri mu laangi ya kiragala, gyona gyona.

Endhuki dhiri ku bikambala bya dho era nga endhuki dhiya gho nhingi dhiri kubikambala dhirya gho.

Omukazi ali kuba omwana akaama, era nga omukazi mwenhe abekeile, enkapu, akakapu ke. Era nga nhimwenhe ayambaile olugoye lweeru. Omwana ateze yenha kutu, ali kughulira mama kyali mukoba.

Enhumba ya sabaana aye ghansi ghe nhumba eyo ghaligho obumuli obuli mu langi, obuli mulangi eya kiragala. Nhe saidi eyindhi eriyo omuti gwe kisansa sansa era gwona guli mu langi ya kiragala.

Onho ali kwenhalisa obuntu mungalo, buno...eidgala, obulezi obwita obuwuuka mungalo. Ali kwenhalisaamu.

Engalo dhilimu emwanhi enhenvu. Era mu mwanhi edho enhenvu mulimu edha kasaayi, nh'edha kiragala kiragala aye ng'era dhona nhenvu. Dhibalibwa mu nhenvu.

Dhuuma ali...dhuuma alimu olwa kyenvukyenvu. Bwolinga side enho...

Emotoka etwise amatooke. Kungulu kw'emotoka kuliku omusaadha, kuliku abasaadha oghundhi alambeire ku matooke yebwika ku etundhubaali eya kasayi. Omusaadha oghundhi eyemeleire ayambeire omudhozi omweru nga guliku obukuubo obwa bululu no bwakasayi era omusaadha yegemye.

Ensolo eyemeraile mu nsiko, nga eriku amayiga amaniolevu kumugongo gwe nsolo enho kuliku ekinhonhi ekilya enkodho.

Kinho ekinhonhi kiliku omunhwa omughanvu, kiliku enkoto, kliku amaghaghatiro, kiliku laangi endheru nh'endhirugavu.

Ebimuli bili mu laangi. Ebimuli byamulika aye obumuli obwo buli mu laangi ya kakobe. Ghaligho endhoki eli kubuluka eli kwendha okugwa ku bimuli okwo.

Onho omukyala abeese omwana ku mugongo. Era nga mu nkoto y'omukyokyala onho yesibyeemu akanhere. Ku mutwe gwe yetwiise e itooke n'endagala.

Omusaadha ayemeleire amaadhi ghe gali kubita, ghe gali kulungutira, era nga omusaadha oyo ayambeire omunyampegho gwa kyenvu. Saidi enho eriyo emiti nga giri mu langi ya kiragala.

Onho omukyala ali kunhiga, ali kunhiga ekyuuma ki kalimagezi, omukono ogundhi yagema mu ekikopo, ali kunhwa. Ku mutwe ogw'omukazi oyo, kuliku enviri empaanvu, empaanvu, empaanvuyiriri.

Abakazi bali ku kawefube gha kukola bisampa. Era bwolinga saidi ele eliyo ebisampa, byebavunziza. Enhuma ghabyo eliyo emiti, era nga emiti gyona gili mu langi ya kiragala. Saidi enho eliyo emotoka, eyemeleire.

Obumuli kuliku laangi endheru, eya kyenvu, n'eya kiragala. Side ele eyindhi eliyo laangi endhirugavu irugavu.

Tractor caterpillar, eli kunhinha ku mugongo gwa motoka yinaayo. Motoka yinaayo etaile gho omugongo caterpillar enho enhinhe ku. Side kuliya ghayo ghaligho omusaadha ayambaile nhanhyeragha ya bululu agiringiriire. Side eyindhi eliyo enhumba.